Wolaytta wogaa qumaappe issuwaa gidida boyyiya picaatay saaniyaa bollan kumi uttidaaga so asay shiiqidi miiddi de'ees. Maattaykka gosiyaara miyiyan kumi uttis.

wodee ehiido zammaana teeppe qommotuppe issuwaa gidiyaa naa"u montorbboy eqqidagaa be"eettes. ayyookka goo"ay qaalaa xooqqu ootiyoogan asaa naati he qaalaassi sohuwaa immanaadan asaa naatussi garssaa denttettanaw maaddees.

asay giyan zal'iyoo lal'e qommotuppe issuwaa gidiyaa barbare taraa be'eettes gidikkonne ha barbare daro goshshanchchati daafuridogan woykko daro wagay qanxxetin beetiyaa katta qommotupee issuwa.

Issi yelaga na'ay daraphphaa bollan eqqidi ponppaa ba kushshiyan oyqqidi xoossaa qaalaa deriyassi odiyaaga be'eettees. Ha yelaga na'ay daro asaa xoossaa ogiyaakko zaariyaagan asatu shemppuwa ashiyo oosuwa oottees.

Alamiyan de'iya doozatuppe issuwa gidiya dachchassay issi sohuwan barkka eqqidaaga be'eettees. Qassi geesaykka keehippe qanttanne iini qassi so medoossatussi xilikkiya giyo hargee sakkikko xaletettawu maaddees.

ha sohuwan so medoosatuppe issuwa ashuwaa miida naa"u yelaga naati issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

Ha sohuwaan beettiyaa surenne shuraabee ha'i wodiyaan macca naati maayanawu go'ettiyoo maayo qommotupe issuwaa gididi qassi ikka merettidoy puuttuwaappe.

issi geela'o na'iyaa barkka puullatidda sohuwaan eeqqada zannaqiyaaro be'ettees. akka qassi bana pashikisiyaaba milatawus. heegekka ha puullatidda sohoy asaa naati banttana pashikisasi keehi go"aa immiyoogaa qonccissees.

Cora qeerinne wogga afuuppati issippe shiiqidaageeta be"eettes. Ha afuuppaassi maadoyi aybe giyaaba gidikkoo asaa naati dumma dumma yeleta bonchchiyode gidin qassi baaleta bonchchiyo wode banttason wottidi keettaa puulayanaassi maaddes.

Issi melida sohuwan barkka eqqida dooza be'eetees, ha doozassi hayttay dumma dumma miyiyyakko simmi uttiis. ayo ha dozzassi go''ay shooshshay dukkiko xaletattaw maaddees.

Cora dozata murutissiyo sohuwan de'iya dozata pilggiya asati ha dozatu garssan eqqidi etaba tobbishine qassi etayo de'iya hanota xaafidi oyqqishin be'etees. Ha dozati asa naatussi daro go'a immosona.

asa naatussi dummadumma go'a immiya kaametuppe issuwaa gidiyaa guyyiyaa kalo gidiyaa kaame asa naatu buqura ississappe harassa efiyooganne qassi efiyoogan erettees.

bodditten hawariyaate woosa keettaa kaalettiyaa usuppun ammanuwaa aawati beettoosona. hegeetuppekka naa"anttuwaa uuttida ammanuwaa aaway phawuloosa getettees.

alamiyaan de'iyaa doozatuppe issuwaa gidiyaa agupiyaa giyo doozay qommoy issi melida sohuwan barkka eqqidaagee beettees. ha aguppiyaassikka go''ay asa naati bayzzidi miishsha demmanassi go''ees.

Issi qoodan ichashsha gidiyaa asati keehippe coratida mittay de'iyoonne qassi shuchchatiyaa heeran pilggetta oottoonona. hegetuppe issoy eqqidi eta pootuwaa denttiyaagaa....

ha sohuwaan issi luxetta keettaa be"eettees. qassi luxxisiyaara luxanchchatu kifiliyaa baydda de'iyoogekka beettees. luxetta luxanchchati bantta eraa loohiyoo soho gidiyoogee erettees.

Asaa naati zal'iyawu pulto giidi go'ettiyo dumma dumma zal'e qommoti de'oosona. Hegeetuppekka issoy aduwa, adoy asay giyappe shammiidi miizzaa miziyaba gidikko miida miizzay maataa maanaadan woykko usay boorawu gakkibeenaageeti booraa ekkanaadan garssaa dentetiya xale qommo.

Ha sohuwan unccay oyttayttay mooqqe bilanddoy muchchoynne qassi duppape gigida samppay de'ees. Hageeti oyttay badaalappe unccay uttape qassi bilanddoy unccappene lokkomappe muchchoykka unccappe gigees.

ha sohuwan asaa natussi ikoonomiyassi pulto gidiya shonkooruwa. ikka qassi keehi darkakkidi betees. ha shonkkoroy uyanaassi maadees.

ha sohuwaan dumma dumma wollayttan de"iyaa kawo eqqotatuppe issuwaa potolikkaa eqqotaa be'ettees. ikka qassi dumma dumma sohuwaappe yiyaa asata haashshu saro yeta yaagiyaa xuufiyaa qonccisiyaagaa bessees.

Ha sohuwaan dumma dumma doozzati issippe shiiqqidi lo"o puulaa immishin bee"ettees. qassi doozatussi puulaa immiyoo go'a kanche giidenan nuussi geeshsha carkkuwaa woykko okisijiniyaa saabanawukka maaddoosona.

Issi qoodan darena woraqqatape gigida mojulee wolaytta asa naatu doonaa luxetta qonccissiya maxaafaay deiyaga be'eetes. Ha maxaafaykka asa naata luxetta lohissuwa timirttiyasi maaduwa immees.

Ha sohuwan so buqquratuppe issuwa gidiya puulatida oydiya be'ettees. Qassikka oyddiyappe sintta baggaara issi asay uttidaaga beettees. Gidoshin ha oydee asaa naati qoppenna hanotan uttidi woppu giidi shemppi ekkanawu maaddees.

asaa naatussi daro go"aa immiyaa darkko dooza qommotuppe issuwaa gidiyaa tukkiyaa puutiyaa be'ettees. ha tukkiyaa dichchaanasi goshshanchchay daro waagaa qanxxees.

issi qoodan ichchashaa gidiya durssanchchati keehippe malanchchida sohuwan durishin be'eettes. eta giddon ya baggaaranne ha baggaara de'iya durssanchchati mela gediyan duriyaageeta gidishin gidduwan de'iyara caammaa wottada durawusu. ha durssayikka asaa denttettiyoogan asaa naata pashkkissees.

Wolayttan de"iya cora maabaratuppe issuwa gidiya ispportte maabaraa be"eettes. Ha maabaraykka qassi wolaytta asaa woykko dere asay giigissido maabara

Cora asati seppinetiya oottidi simmiyageeta bessees. Seppinetee asa daro ogiyan maaddees. Hegeekka aybee giyaba gidikko wolqqay baynna hiyyeesa asata maxidi shiishshiyogan oosuwa mel''ees.

Cora woraqatata issippe gaattidi shiishin meretida heezzantto kifiliya luxanchchati luxiyo amaratto doonaa maxaafa be'ettees. Ha maxaafaykka tamaare naati amaratto doona luxanawu maaddees.

wolaytta de'iyaa yettanchchatu giddon dossetidanne daro puulay de'iyoo yetanchcha Alamayyo Caafaqqa be''ettees. ika qassi duride de'ees. Aqooriyan masqqaale de'ees. Ha yettanchcha yettay daro asan dossettida yetta qommo.

Issi mela sohuwan biron keexettiddi wuribeenna shuchchaappenne simminttuwappe oosettiiddi ogiyan eqqida keettay beettees. Ha keettaa sinttankka daro asati beettoosona. Ha keettay xeelliyo wode oosettiddi wuribeennabaa milatees.

Ha sohuwan cora kattaa qommoti de'oosona. Hegeetuppekka issoy boyyiya, boyyee asaa naati beni wode imattay yiyaba gidikko imattaa sintti aattiyo wode keehippe puulattida katta qommo. Qassikka soonikka maanaassi keehippe mal"iya katta qommo gidiyogan eretees.

Issi maxaafa giddon de'iyaa maxaafassi geliyo sohota be'ettees. Ha maxaafa geliyo sohoykka ba garssan daro qofata oyqqi wottiis. Hagaa tamarerti koyro geliide loytti be'ikko ha maxaaafa pilgganassi daro deexxena.

Ha sohuwan keehippe puulatidda kobira giyo sunttay diyo makiniyoo be''eettes. ha makiniyaa meretidooykka dumma dumma al''o biratattuppe. Hegetuppekka issuwa ekkiyaaba gidikko aluminiyaamiya malaltiyaa keehi al''o biratatuppe meretidooga qonccissees.

Ha sohoy macca asay qamisiya shammiyo soho gidiyogaa malaatees. Qassi qamisee macca asay dumma dumma yeehuwa gidin yettaa gidin kiyiiddi maayiyode keehippe puulaa immiya maayo qommo gidiyogan erettees.

Wolayttan de"iya yettanchchatuppe issuwa gidiya diidi gaaga be"eettes. Ha yettanchchayi kessido yettatikka asaa naatussi kahaa bochchiyogan daro luxettaa immiiddi gamm"idoogee erettidaba.

Ha sohuwan beettiya komppiitere laybireeree wodee ehiido woykko zammaana laybireere qommo gididi asaa naati eraa daro sohuwappe woommanaadan maaddiya laybireere qommo.

Aawatettay de'iyo issi qoodan ussuppuna gidiya asati puulatidda oyddiyaa yuushshuwa yuuyyi aadhdhidi polotikaaba tobbishin be'ettees. Ha asaru giddon qassi eta giddon issiguda denttide eta tobissiyaaba malattees.